Byi si birr church bi lange nekah mungi am goor ak jigeen sen birr mungi am nyu tok am nyu takhaw am nyarri nit nyu takhaw sen kanam nyunge jamu yallah ak di nyan am nyu eketi sen luxho

Ñi ay haleleen ñu ngi gurupo tée bool. haleh goor yiu ndaw gëna bari fofnoon ak benn Haley bu jigeen mu ngi lettu potika. haley goori ñu ngi teej bool li weñ am kenn ci ñoom ko tée bool li këwsu bu am lu bula ak lu weex.

Ci biir palaas bi mogi am garab ci kaw garab bi nung fa def ay lampa lamapi yi nungi tagg ci suuf nun fa tekk ay bang ak taabal mu am beneen bang bu am lu orance ci garammuy nugi am neeg ci beneen kote bi.

Fi mëngi am miir bi am bunt bu ñoo ci kaw mir bi mëngi am wëy ci kown ci boori miir bi mëngi am etaas ci ñett dekk ci suufi etaas i më ngi am ñaari bitik ñaari bitik yoy ñu nga am tabla seen kaw ci beneen bitik bi mënga jàkkaaloo auto bu ñuo

Li baatu la mogi am ay nitt ak ay auto si suuf si kaw si naari pega yi mogi eep ay nitt fofu nonu tamit am nyu tahaw si kipcap bi am nyu tog si kaw.

Plase be muge am aye bang aye bang yun wurlale se sen degebe muge am table se table be nung fa lal mursu bu weehe se kaw mursu bu weehe be nung fa lal mursu bu hauhu se kaw table be muge am aye palate ak aye kass ak pote flower se degebe lu wurr plase be nungku wurlale ak redou se kaw muge am aye lampu yu seew yu takeh.

Ki Gina Bass, gigeen la buy daw. Day daw Gambia fi ak yenen dëk. Mom mugii sol tubay bu gatta bu am lu ñuul ak lu wèèx, ak mbubu bu gatta bu am lu ñuul ak lu wèèx.

Li aye kayti cement you jeck lang nyoung len tek ci kaw karro bou weck nyoung len tassarreh fofu ci cen borr mougui am bene weng bou fa neh bou makk

Jiróom benni góor ñu ngi taxaw ,ci seen biir mi ngi am ñaari militeer yi sol yire militeer ak mbaxana militeer, mi ngi am tamit ñaari polis ñoom tamit ñu taxaw ñi sol yire polis sol seen mbaxana, mo am yenee ñaari nit keneen ki mi ngi sol tubay bu ñuul ak mboba bu jaxas keneen ki më ngi sol tubay bu gàtt.

Li ay saku omo la ay sagku omo yun epi wut nyun len teck la teh si kaw saku omo yuyu nyugi am lu weex lu bulo ak lu xonxu sen kaw nyu am neeti saku omo yung epi nyun len teck si bori saku omo yung epi wut.

ci kaw tali bi mu ngi am ñetti auto yi daw. ñetti outo yi mi ngi am ñaar yi dem ak benn bi ñow, benn bi ñu bu weex la ñaar yi dem taxila ak gelegere, gelegere bi mu ngi am lu bula, lu xonko ak bind weex. lu ko topp taxila, tax bi mu ngi am lu nete ci yaramoon.

Fi nyungi takhaw am nyarri goor yu takhaw si pegubi ak aye jigeen yu nekhu sen diguh jigeen yi nyunge sul mbakhana yu bulah ak mbobu yu bulah nyungi sul tubeye yu gattuh bu wekh mu am ku sul tubeye bu guduh bu nyul si nyum si jigeen nyungi sul aye dalah takhaw

Góor ak jigeen ñu ngi taxaw ñu ngi def otees yire mbaseen bu nete góor gi më nga sol xaftaan jigeen bi më ngi sol daggit ak sipa jigeen bi më ngi def kaala bu sokola ci boppam bi mu defar kanamam bi.

Li krèki nen la, ci krèki nen bi rang bu nekka mugi am jurom mi nen, so len boléh nga fanweri nen ci biram ram.

Ngi ay xalèh yi janga la, sol sèèn yirèh jan'ngeh kai gena di foh. Am xalèh bu gigeen bu tóóg ci kaw weñ bu bula mu teyeh barr bi nekka ci kaw di xooleh.

Lee dalle koket la dalle koket yi jigée ni di sol më ngi am lu xonxo ci yaramambi ak cëwsu yu weex ci boori baaraam dalle ye më ngi am buum ci kaw ay buumu xonko ak tëjéekaay.

Li ganar la bung togu ba pareh si kaw ganar bi nyun fa fereg soble bu norut si kaw suple bi mogi am ono nyun fa teck hoobi ono mogi am si kaw ganar bi tamit tamate dom ak tamate ketchup bung wiss si kawam si bori ganar mogi am pompiter yun fereg togu len ba pareh teck len si boram.

li lali këpp la ,lali këpp bu mag bu weex ci kaw lal bi më ngi am mat la mat la bu weex ci kaw-matla bu weex bi ñu falal tuwaal tuwaal bu ñuu ñu teg fa lu weex ci kawam lal bi ci ganaawam më ngi am almuwaar lal bi ci kotam bi mi ngi am ay seetu

Li taali la si kaw talibi mogi xale boi dox xale bu goor boi dox mogi enu siwo maynease si kaw mbopam bi ameh si pegi taali bi mogi ameh ay neeg neegi etas bu hamantex neh bu weex la mogi am ay bunta yu xonxa si bori neeg etass bi mogi am ay sareti yu fa tahaw.

Li ay mool la , ay mooli simen. Ñing lèèn tedal ranleh lèèn, ci koteh mool yi ñu ngi ameh ay bant, ay bant yun ranleh.

Li tali la bu Otto di daw, ci kaw tali bi mugii am ay Otto yu mak ak Otto yu ndaw yi daw di dem yenen yi di ñaw. Ci pegg yon bi mugii am benna xalèh bu gór bu fay dox di dem.

Ki gigeen la bu taxaw di wax, mugii teyeh mikro ci loxom bi, mugii takka mesor bu wèèx sol róbbu. Ci ganaw gigeen bi mugii am ay balloon yun waraleh, balloon yu ñuul ak yu netteh.

Li ay dalli gór la, ay dalli buksi gór. Ñing lèèn tek ci kaw karó dalli yi ni ngi am sèèn yaram bi lu ñuul ak lu xonxu.

Ñii ay gór lèèn yi mool, ñgi mool mooli suuf, ñi ñgi am yenen yi sagg di mool kennen ki di endey suuf ci puss puss ñenen ñi taxaw teyeh péél, ñenen yi taxaw di def suuf ci siwo bi.

Li tali la ci kaw tali bi mugii am Otto bi daw Otto taxi bu nekka ci kawam mugii am lu netteh ci yaram wi. Ci pega tali bi ci benen bor bi mugii am ay tabax, ci deganteh tabax mugii am yon wi nit di dox. Ci tabax bi mugii am ay bitik sèèn suuf.

Lii lekk la, malo ak soos, si kaw malo bi nak nyun fa teg soos si cu bu xonxu, si biir soos si cu bi nak mingi am bulet, am batente, am nyambi, ak karot, ak bisaab bi bagej si boram

Ci kaw yoon bi nak mi ngi am ñatti auto yu fay daw, ñatti auto yu mag. ci biir auto yu magi nag më ngi am ay nit ñu weex ñu fa toog ak na ngi taxaw, ci pegg yoon bi nag mi nga am ay nit yu taxaw duleen xoor.

ñi ay grupi gorleen yu taxaw ci seen biir nak më ngi am ngiiti réwi gambeabi adama barrow më ngi sol haaftaan buñu sol mbaxana bu weex ci boppam bi grupi nit ni nak ñu ngi tee ay bu bo xamantene adama barrow mun ko dokk ci diggi bi

Li ay heer yu maag ay heer yu maag yu taxaw ay heer yu xonxu si sen kaw nyugi am ay heer yu chew yu neka sen kaw mo am bena goor bu tahaw teck loxom bi si bena heer bu maag goor bi mogi sol mbubu lu am lu weex ak lu nuul ak tubai bu nuul ak daala bu week ak mbahana si mbopam.

Lii ay bagass, ay bagas si kele, si sen biir nak mingi am siiso, am turnawees, am weesekaay, am natekaay, am dajekaay, am ay wees si sen biir, ak ay dagekaay

Ki gigeen la bu lèttu bópambi mugii lèttu timbale ci bópambi, timbale bu èm ci digih bi mu jél més yóku ci mu wacci, més yu guddu. Mugii sol mbubu mu wèèx ci yaram bi.

nit yi ñëngi too. Mingi am góor bu toog di lekk biskit. Si booram mngi am jigéen bu tiye doom. Mu ngi jox biskit kum jàkkaar loo, xale bu goor. Si boori jigéen bi, mi ngi am bénen xala bu jigéen bu toog si kow bang, mu ngi sol mbubu weex.

Kii jiiti reew bi la, jiiti reewi Gambiya bi, Presidaa Adama Barrow mom nak mingi taxaw wag bena goor nyu nyaar nyapu nyingi tiye bena kayit, nyung ko tiye ndoor, yuum nyaar nyappu sol baxana bu nyuul si bopabi, ak mbuba bu mag bo xamantenii mingi am bula ak lu nete .

Li pitchi la pitchi bu reye bi mungi teyeh jhen ni yabuye si tangkam bi bum jeleh si guage pitchi bi nak si yaramam bi mungi am lu nyull si lafam bi si bori batam bi mungi ame lu weex fufu nun si gemenye nyam bi mungi ame lu nyul ak lu neteh